Umundu umuzungu oba umulondo wemikhile khwibaale lili a'ambi ni kametsi, kametsi kano kali kamakali, umundu uyu wabonekhane ori uwambile lusaala mukhono wetilile, umundu uyu wakwarile i'ngubo ina iye she' a'asi oba i'mbale nyimbi ne shangaki shimali

Tsinjofu tsingali tsingana ne tsikhulu, tsinzofu itsi tsindala tsyalolele lwotayi itsindi tsyalolele eno, tsindala kha tsikenda itsindi tsemile, mu tsinzofu itsi isi tsemile khu bunyaasi, bunyaasi bulala khabwoma bulala busilikho bwe lanji ya green, nga weshendele atayi iliyo bisaala bileyi ni bibimbi

Tsingubo batsirere khubifani kikyafana nga babandu tsyokesanisile tsingubo tsesi babandu bali nikhukula oba engeli isi wufananamo nga bakulilo oba nga wafunile tsingubetsi, mulimo igomasi bakirere bakirerekho ni kumukosi kwewe akiboyile bulaayi oba kumusipi, ne kanzu ilikhu'coat ate i'kanzui barerekho ni khapangiri mwikosi ni bigatoo bibitsila khumusani nga wakwarile tsingubo tsino tsitala khukwaribwa ni babandu babali babali khukhwingila mubukhwale

Inguke yekhaale mu bisaala akari, inguke iyi imali yekhaale mubisaala bilikho kamasaafu kamakali ate kyayibusha-kayibushanakho yafwanikhane iyikisile. Kamasaafu ke bisaala kali ke i'rangi ya green, tsinguke itsi tsifwanakho babandu ela shilomekha siri ifwefwe babandu khwama mu tsinguke.

Basaani babakhola bibindu oba bibindu ukhwama mu bibya nga kimilyango ni kamadinisa. abaandu aba mungeli isi bakhola ba'amba kimibya boselakho kamasanyasi bya'ambana byaluma. Bakholile kimilyango, abandu aba alala ndi nabo banyala bakhola oba bosya bibindu bye bitima bibibyonekhile nga lu i'pikipiki yafunikhile kubya kwosi kwosi banyala bosya bonga. Isi bakholela, bakholela munzu ba kiyakha i'rangi ya orange lubeka lwa trying iliyo inzu iye korofa, isi bakholela abwene nawo iliwo kusaala kwe kamasanyasi, babandu iba barambisa kamasanyalazi khukhola ibindu ibi. Ambi iliwo I'pikipi ni uwa boda

I'tractor khelima lugudo ah iliwo ni kumotokha ku trailer oba kutipa ukuli khusomba marram ne kurakho ela kwabonekhane kuli khusuta, khusuta i ingara oba isi bari li lina liloba ili oba marram uyu khetsukha-khetsukha khu lugudo lwesi i'motokha yama khukhola oba isi i'tractor yama khulima. Khundulo babyaalakho uri kimiti ikili khutsowa.

Basani babili bali khulyato mutwela uwenyuma waambile kumukango khasuba kametsi lilyato litime uwebweni waambile khatimba khesi khamwata mumetsi. Sibonekhana Siri babandu bano khabaloba tsi'ngeni lwekhuba i'net khukimwata mumetsi itsa yagala tsi'ngeni isi bakana ba ba nebafunilemo nebbafune imbela yekhubawo nga bandu balise tsi'family tsabwe, basani bano babonekhane nga shangaki bali buusa sibakwarile tsingubo tsangaki tawe nenga bakwarire tsimbale

Babana bataru bali mutwela wa'ambile shishikhupi she bifananyi, babili khabekhenga balolele mungeli isi kha'apamo, babana bano bafanane babana bafiti, ate inyuma wabwe bali isi inzu yafanikha ba ba bakyombekhela khungaaki bakibimbilakho bunyaasi, asi abonekhane isi ba bombekhela liloba

Kamadukha kali mu tsi'nzu tsa french card, kamadukha kano baka'akha litwela bali'akha irangi ya yellow ilindi bachi'akha irangi ya green, kamadukha kano, lidukha lilimwa lwangaki lya green lilimo tsingubo ne bibindu i'bindi byesi khabakulisa bikali, lyamwalo lya yellow, iliwo ni khakhandu kha kha airtime, babakulisha airtime bawandikhakho ba ba bakhawakha bya yellow ne i'besemu, abwenawo isi bakulisa airtime, isi bandu barusilakho lipesi, barelakho lipesi ni bibindu i'bindi byaa byelipesa khusimu

Umusaani wemile wa'ambile kumuloobo mungaki, umusaani uyu wabonekhana wemile khundulo khwe kametsi, khe'engisa kumuloobo mumetsi, kametsi Kano kamakali kafanile ori i'nyanza, umusaani uyu khalooba tsi'ngeni a'nse aa a amaliyakile afanile a ali a'ngoloobe oba kha.. butsa musilo, lubeka lwamwalo lwenyatsa iliyo bisaala bikali ne kiminyasi kili khubonekhakilayo

Bilyo bibyama mubilimwa byemukunda ni'mubyayo oba mubiyuni mumulimo fokeddo bamukhalilekho khulubeka bamu bamukhalilemo sisintsa mumulimo tsinyanye kamaki kakama mungokho mulimo bitungulu babikhalakilekho kamasafu mulimo ni'tsinyenyi tsiitsindi wabawo ni'khabono Khali khukhalaka, waliwo ni'bubwoba

Imotookha iye babandu babetsile khubonakho bibindu biyakha, imatookha eyi mukari mulimo babandu isi balanga bari tour car, betsile khubona bibindu bishakha mu biso mulimo bisoolo ari bona nga ambi ne motookha aliwo itiika indenyi likosi, imotookha iyi Khetimila khu kha gudo asi musiru, tsindulo tse tsesi lukudo luliyo bunyaasi ne kimisaala kimikali khulwekhuba bisoolo bibamo, bisoolo bilya bunyaasi bikona birambisa bu bu buna bisaala nga sinyifu

Umusaani wemile khwibaale libaale lyafanile lili a'mbi ni kametsi i'nyanza, umusaani yu abonekhana wa a'ambile kumoloobo khalooba tsi'ngeni umusaani yu wakwarire tsingubo tsimali ni bigato